Dis believe say name fit affect persin behavior no b today e start, for many culture especially d African, Asian and biblical tradition dem believe sey name get powa, weda na spiritual powa, weda na traditional powa or na psychological powa, from wen dey born pikin d name wy dem carry give am always carry weight, sometimes na prophecy, sometimes na, sometimes na even assignment and as d pikin dey grow he go begin carry dat thing for head, weda hin or weda hin and dat thing fit dey shape d way d child dey behave, for example if persin na peace pipu go dey expect sey hin no suppose dey fight up and down, even if child wan misbehave hin go remember sey hin name na peace hin no suppose do like dis, if hin na warriror hin fit grow with dat bold and fearless bold and stubborn spirit pipu around am go always dey motivate am so hin go begin dey live d name wey hin get, anoda thing angle b sey d way pipu dey call your name fit affect your self esteem, if your name carry weight pipu go dey hail u dey hype u, d praises and all fit boost your confidence but if your name funny or your name dey somehow pipu go dey carry your name dey play and dat thing fit affect your emotional state, also name come with family history or reputation, if your papa or grand papa na great man and u bear d same name pressure go dey make u wan dey live up to dat name, d same as en your name carry bad history mayb na evil persin or criminal bear da tur name u go dey try change d narrative or avoid any wahala wey dey tied to dat name, even for religion we dey see sey Abraham change hin name from Abraham to abram na wen hin destiny shift for d beta, saul turn paul for d beta. D believe na sey name no jus dey ordinary e dey carry spirit and identity, so e confam sey name fit affect your behavior sometimes na society dey push pipu, sometimes na self expectation and sometimes pipu believe sey d spiritual weight behid your name dey influence your destiny, weda na tru or not d powa wey pipu give name fit really shape how persin live life.

Burial mata dey always touch my heart, anytime I see burial or even hear sey persin don die e dey rmind me sey life get as e b, e dey show me sey no mata how big u b, how rich, how famous, how strong u go still enta dat grave, dat tin dey humble persin e dey teach me sey dis life no be forever so make I live am well. D way pipu dey gada cry wear black, talk good things about d persin wey die, e dey push me to live life wey get meaning, no b by sey to dey chase money and enjoyment, but to touch lives, sometimes if I go burial and I see coffin dey enta ground my heart go jus dey do bimbimbim, I go dey ask my self if na me today I go b proud of how I live, I go ready meet my maker, burial bring that spiritual check, e dey make sey death no b just story or film, u dey see body lifeless, quiet, e no dey shake no dey move, but burial no dey only bring fear or sadness e dey also open eye sey death no b d end, atleast for those wey believe sey something dey afta death, e dey remind me sey dis live na journey and na dat burial no b d final bustop, so e dey push me to focus on things wey dey internal wey we no fit see with awa normal eye. Burial dey also make me appreciate pipu wey still dey alive e dey remind me sey make I no wait until persin die before I show am love before I talk to am, before I appreciate am, because na wen persin die we go begin dey cry, tears of fakeness go even dey part sef but for me burial dey open eye, e dey teach, e dey open eye and e dey show how persin wey no do well for life go dey feel afta. Life short, death short but wetin we do in between na wetin go speak for us afta life.

Anytime I think about how prices of good jus dey rise steadily like sey dem dey chase am go heaven my mind go just touch ground e dey bring all kind mixed feelings of anger, fear and serious worry. First thing b sey e dey make persin feel helpless, like sey no mata how u plan your money finish e no go reach, u go budget food money today, tomorrow dsame food money don double, e dey tire persin, I dey feel pain for pipu wey no get steady income, imagine persin wey earn small money or dey hustle for daily braed, how e wan take survive, e dey make my heart no touch ground at all even we wey still dey try manage d pressure dey real, u go go market with ten thousand naira, think sey u go buy plenty things only to reach there and see sey wetin u buy no even reach half of wetin u wan buy before, dat thing dey make persin vex, especially if salary or income no dey rise with price, anoda feeling b fear of inflation, e go dey make u dey ask wetin go happen next month, if feul dey rise again nko, if rent increase again nko, e dey give u sleepness night u go begin dey cut down your cost, cut down your joy, u no go fit cut your coat according to your size, just to survive and as u dey do dat frustration dey build e fit even lead to hyper ten sion e also dey make persin question hin system, like why things no dey work out? Why government no dey control dis things E dey make me feel like sey leader no dey in touch with reality because if dem dey feel d heat dem for do something, wetin pain pass b sey e dey kill your motivation e dey kill your dreams, dreams wey b sey for business or school go begin deep hand inside evil, dey deep hand inside savings plan go dey shift, e dey hard to think of tomorrow wen today hard. But inside all of dis things one small part of me b sey I dey determined d hardship push me to think outside d box, find way to survive, learn new skills hustle matter but d truth b sey dis rising price na wahala oh, and e no easy for pipu wey dey receive small income, e no easy at all.

Participation in strike Dey empowa goroup of pipu because e Dey show sey dem no weak, e Dey give dem dat strong voice, voice wey pass one person voice, wen many pipu come togeda sey dem no go work until something change, u Dey force those on top to lis ten, strike na like sey we no Dey beg again we Dey demand, e Dey give courage l, persin wey no fit talk before e go Dey talk with confidence, odas go Dey stand with am, e Dey bring unity, everybody Dey push one agenda even if fear Dey for inside persin body, d fact sey we plenty e Dey give strength, d more una stand togeda d more powa una get, strike Dey also show awareness e mean sey pipu sabi dia right and wetin dem deserve e no b jus about noise, e Dey send message sey pipu no go gree make dem suffa anyhow dat kind movement, fit shake system, e fit change policy, e fit bring justice, na how Dey increase sometimes b dat, na how beta conditions Dey enta schools hospitals, and company. So strike Dey empowa because e Dey awaken sense of ownership, sense of right, e Dey talk sey dis place no b for only those wey Dey ontop, we wey Dey below sef mata and once pipu begin feel sey dia voice count dem fit fight more demanding and build beta society.

Wetin dey drive my passion for social justice plenty, e dey deep inside my heart. First of all, na de pain wey I don see for pipu eyes, the pain wey some pipu dey go through, because of where dem from, or how dem or wetin dem do before. I don see how pipu wey poor dem de treat dem like nothing, while rich pipu wey don mess up de dey waka for road like sey dem never do anything wrong, dat kind of feelings dey boil my blood, e dey make me sey dis thing nor suppose be like dis. Another thing wey dey push me, na my believe sey all human beings deserve equality and good living, whether you black, whether you white, whether you tall, short, whether you be Christian, whether you be Muslim, whether you be man or you be woman una deserve to live life of equality and balance. If person nor fit get clean water, education, healthcare, or even freedom to talk without fear, den something don spoil be dat. Dat believe burn inside me like fire. I also dey motivated by hope, hope sey things go better, sey one voice go fit lead to many and many voices fit lead to real change. When I see stories of pipu wey fight for justice and actually dey, like pipu wey bring light to injustice or lead protest wey change law, e dey ginger me. E dey remind me sey silence no be option. When I dey advocate for social justice I dey feel strong, I dey feel sey na wetin my soul truely want this, if my voice small I dey feel proud sey I dey stand for wetin dey right. Sometimes fear go dey o especially wen de opposition strong, but de joy wey dey come for knowing sey you dey speak for those wey nor fit speak for themselves e dey priceless. I dey feel connected to humanity, like sey I dey part of something bigger than myself, I dey feel alive, bold and full of purpose. To fight for justice. E no easy o, but de fulfillment wey dey follow am, especially wen person tell you say you don try or you dey do good work, or you dey try for dem, you dey improve de society, na dat one dey keep me going.

De part wey I choose for life dey make me feel plenty things at once, sometimes joy, sometimes fear, sometimes pressure, but deep down I dey proud wit wetin I choose. I fit choose part wey nor easy, de road fit no straight but na de part wey align with wetin I want and wetin I believe. I dey feel like say I dey follow something wey big pass me, like purpose. I dey walk journey wey dey build me, wey dey test me, but also dey shape me into person wey go fit carry de kind destiny wey I dey chase. Sometimes, I go look around see sey others don reach where me still dey struggle to enter and I go dey feel small, I go dey doubt myself, but den I go remember sey my journey different, my lane get meaning. I no choose dis part to impress anybody, I choose am because I feel sey na wetin my heart truly want and anytime I see small result wen my work touch person or wen I learn new thing or wen I survive something wey suppose break me, i dey feel appreciative, I dey feel grateful, I dey feel like sey I dey grow. Dis part dey teach me patience, e dey humble me, e dey show me sey success nor be overnight, but e dey also sweet me because I dey do wetin I love, I dey fight for wetin I believe and I dey work with faith sey e go better. So overall, I feel hopeful, I feel strong even when fear dey come I feel motivated. Dis part nor perfect but na for me and I go work am with all my heart till I succeed.

Make I yarn you one story wey I still remember, one Saturday morning like dat, I dress up sey make I enter market, I hold like five thousand for hand dey happy sey omo, I go buy foodstuff wey go last me like one month. As I reach market, I first price rice na so I say one congo na one five, I first shock, I first look up, look down, I say omo, na im I waka go other place, de samething na im dem tell me for there. I just dey shock, I just dey shake my head. I manage buy one small rice, one congo of beans, three tomatoes, one onion and egusi wey I go use prepare soup. As I dey return enter house di onion nor even heavy at all, e be like say na breeze I carry, I look di things wey I buy I jus weak, my body just I dey reason how things take hard like dis, dat moment I feel I feel one kind sadness, e be like say I dey run race wey I no o fit finish. I work, I plan but e still nor reach, I nor even talk of and jus survive. Later dat evening, I sit dan for front of my house dey peel di beans, as I dey peel am I dey think about life, I dey feel somehow, half of me wan give up but another part dey burn with determination like sey di hardship dey make me, dey shape me into strong person. I tell myself, one day you go look at di smallness and smile, but for now don’t give up. Dat story catch how my financial situation dey make me feel frustrated sometimes, but still full of hope. E dey remind me sey even though e hard, I still dey push, I still dey dream, I still believe say one day e go better, say di better nor go delay.

Love to me no be just one thing, e get many layers, many stages, e be connection, love na sacrifice, love na trust, love na understanding. Love nor just dey smooth, sometimes e go hurt you, sometimes you go cry, sometimes you wan even give up, but at de end of de day e dey complete me. Love means say I fit be myself without fear, sey I fit show my true side without worrying about you dey judge me, e mean sey you go always dey for my back no matter what even wen de world dey try dey brake me down, you go still dey my side. Wen I love person e dey make me feel protected, e dey make me get dis kind confidence sey dis person nor go leave me wen situation don bad, but at de sametime love dey make you feel vulnerable because wen dey you love you go just open your heart to de possibility of being hurt, but even de fear of dat hurt de joy of loving dey overpower am. Different kinds of love dey o, different li kind kind of love dey come with different kinds of feelings, for family e dey give me dis warm and comfort and a sense of belonging feeling. Wen I think of my family, I dey feel safe like I get root no matter where I go, I know sey I fit always come back home whether physically or emotionally. For friends love dey give you dat feeling of support and dat feeling of sey pipu wey nor be my blood fit do anything and I fit put my trust for dem. I dey feel sey all dis things wey dey happen for society, friendship go fit dey reduce de kain impact wey e fit dey bring. For romantic love e dey different, e dey deep, e dey sweet, e dey sometimes confusing, but e dey also dey very very motivating. Romantic love na de blend of care, respect, attraction and vulnerability. I feel excited, happy and sometimes even scared. But I know sey dat feeling of wanting to grow together with dat person go dey meaningful and de share of life e worth am die. E dey make me feel like I dey complete like I dey be myself every time. And wen I love pipu e dey shape how I see de world, I dey want to dey protect dem, support dem and see dem dey prosper dey grow. But love dey also make me check myself o, e dey also make me dey check myself, because wen you love, you go start to dey think about how your actions affect de other person. So love means responsibility, e mean say oh I care enough to dey want de best for you even if e mean sey I go let go of certain things just to make you happy, na how love be. All in all, love na de most powerful force wey dey drive, e dey make me always act perfect, e dey make me feel like say oh I suppose do like dis do like dis wey go motivate de other pipu around me. Feelings wey dey come with am na gratitude, care and de willingness to sacrifice just for de worth of everything.

De responsibilities wey I get towards pipu around me plenty and I nor dey take am play at all. First one of dem na to show respect, whether na young person, whether na old person. I dey always treat everybody with respect, nobody suppose feel less, because of my words or actions. I believe sey how you treat pipu fit lift dem up or e fit bring dem down, so I dey always watch de way I dey act and de way I dey talk to pipu. I also get responsibility to dey support person, if person dey go through hard time even if I nor fit solve their problem, I go try support with the lituest thing wey I fit support with. Sometimes e fit be just lis ten ing ears dem need. I dey believe sey nobody suppose carry heavy even small encouragement or checking up fit go a long way. Another thing wey I see as my responsibility na to dey dey honest, nor be every time truth dey sweet but I go always try to dey talk am with sense. I no like dis, I no too like to dey deceive pipu or to dey pre ten d, if I tell you say I dey with you I go really dey with you, dat kind loyalty na im dey important pass. I get responsibility to set examples to especially wen pipu dey look up to me, whether I like am oh or I nor like am my actions dey teach others somtin. So I dey try to dey give way wey go inspire and not to dey mislead pipu. If I dey lead or even if I just dey part of a group, I know sey I get role to play making things better and not worse. Lastly, I get responsibility to protect peace, I nor go carry wahala enter anybody life at all, if I see sey my behavior dey cause trouble I go check myself. I want make pipu around me dey feel safe and valued. Dat sense of harmony na something I dey. So for me, responsibility towards others na about care, truth, presence and even peace. Life sweet wen all of us dey look out for each other.

Anytime I compare myself with pipu wey dey my age or dey my level, na plenty feeling I go just dey feel. Sometimes, I go feel motivated, like say their success dey ginger me to work harder, or to push more, or to believe say my own time go come. I fit see pesin wey don achieve one big thing, and I go tell myself, if dem fit do am, I fit do am too na. Dat kain comparison fit light fire inside me, make I start to dey set my goals. But make I no lie, most times, comparison dey bring heavy pressure. I go look pesin wey don already dey drive car, wey don get apartment or wey don dey live soft life, and I go dey ask myself, wetin I do wrong? Dat kind feeling dey bring pesin down. I go begin question my choices, my speed, my pace, my journey and na from there self-doubt go dey enter. I go dey feel say I never even start anything at all, say I just dey waste time. Sometimes, e go even make me feel jealous. Or I go dey envy dem, or I go dey get bad feelings about dem. Dat jealousy go come with small shame, because I go dey blame myself for every thinking wey I dey dey my wey dey dey my head. E go be like emotional roller coaster up today, down tomorrow. But at the end, I dey remind myself say everybody journey different. We no dey start the same time. And definitely, we no dey finish the same time. And we no dey face the same battles, and we no dey face the same situation. So why I dey jealous am? I dey try focus on my own ways. Celebrate my own small wins. And learn from others without putting myself down at all. I dey remind myself say delay no be denial, and as long as I give up, na den fuck up dey. But if I no give up, my own. So yes, comparison dey bring motivation, e dey bring pressure, e dey bring jealousy but sometimes e dey bring inspiration. I dey learn to turn dat energy to fuel, not to frustration. Because true growth na when you focus on your own and still clap for others when dem win.

My pipu! Make I talk am as e take be o Alcohol addiction no be joke at all. E dey start small-small like say na just fun. Na just one bottle, Na just cruise with friends. But before u know am, e don turn daily habit. And na from there e go begin dey control your life. Instead of you make you dey control am, e go dey control your life. Alcohol fit deceive pesin. E go make you feel high for small time, like say all your worries don disappear, like say na you dey on top of the world. But dat feeling no dey last at all. And when e fade, um Na regret go come. Hangover or even depression na him go hit you hard. Some pipu dey use alcohol run from pain or stress. But di truth be say, alcohol no dey solve anything. E dey only pause the wahala for a time small period of time. And when dat thing don go, e go multiply. When youth dey addicted to alcohol, many things dey suffer. Dreams dey scatter. Talent dey waste. Relationships dey break. Health dey go down. Your mind no go dey sharp again. You go begin forget things, lose focus even your confidence go dey shake. Before you something wey as enjoyment go turn something wey dey destroy small-small. My advice be say no let peer pressure or street lifestyle mislead u. If u truly love yourself, your goals and your future, u go know say staying sharp and sober carry you far you fit dey get fun u fit dey laugh u fit dey enjoy life without drinking. No let society make you look say alcohol nah sign of maturity or flexing. Real flex na when you dey in control of your life. And when your mind clear. And if u don already dey strong with addiction, no shame to seek help. Talk to pesin wey u trust. Look for support group or even reach out for therapy. The earlier u stop, the better. Youth wey dey focused, wey dey healthy, wey dey clear headed na dem. So, my brother, choose wisely. Stay woke! No dey slugur slugur everywhere. Stay sharp.

Most pipu dey generally feel say drug abuse na serious problem. Dey dey see am as something wey dey destroy life, wey dey scatter families, wey dey break dreams. Some dey even dey fear am because e dey turn promising youth into shadow of dem selves. Others dey vex say society no dey do anything to stop am or help those wey don fall inside the trap. And plenty pipu just dey sad — sad because dey dey watch their friends, their siblings, even parents waste lives — their lives — because of drugs. As for me personally, I no like drug abuse at all. E dey pain me because I know say most pipu no dey enter am with bad in ten tions. Some start because dey wan feel among. Some dey try use am numb emotional pain. Some dey find escape from pressure or poverty or depression. But the sad thing be say, dat escape dey always lead to worse bondage. I dey feel say drug abuse na tiff. E dey steal time. E dey steal talent. E dey steal health. E dey even dey steal peace. And sometimes, e dey steal life. E dey deceive pesin with fake confidence, fake happiness, but in the end, na destruction e go bring. I dey feel say we suppose do more to help pipu before dem even enter dat path — through education, support and love. No be to judge or shame dem at all. But to understand wetin push dem and how to pull dem out from dat trap. Drug abuse no be something to play with. E dey spoil lives. E dey spoil destiny. I believe say, if we fit face am with truth, compassion and serious action, many lives go fit begin safe. So for me, drug abuse na something I dey strongly against with. And I dey pray say make pipu wey don dey the trap open eye before e too late.

Personal safety na serious matter wey concern everybody. Whether you be young man, old woman, young woman or old man. For dis world wey wahala plenty like dis, pipu need to dey wise and to dey take some certain steps wey go protect their lives, property and peace of mind. First thing wey pipu fit do to keep dem selves safe na awareness. You gats dey conscious of your environment. No dey waka for dark places or lonely places especially for night. Even if na daytime and na public places, but public places wey dey don say problem dey there, you no suppose enter dat place at all. Another thing, no dey wear earpiece dey waka. Always dey conscious of wetin dey around you. Another important thing na to dey trust your heart. If your mind dey tell you say something no dey right, e better make you leave dat place or avoid dat pesin. No dey form brave when danger dey in front of you. Also, let pipu dey know where you dey go. If you dey go somewhere wey pesin no know, e dey very dangerous. But if you tell pesin say na dis place you dey go, na dat kin thing dey save life. And when you dey wish for life safety, make you no dey share your personal information like your address, your daily routine or your private picture with pesin wey you no really know. Social media na public space — even if you lock your account, everything still fit dey public. For house safety, always dey lock your door and your windows especially for night and when you no dey house. No dey open door for strangers without proper confirmation of who dem be. And if you dey use gas or any electrical appliances, always dey double check say everything dey in order. When e enter mental safety, protect your peace. Avoid toxic pipu. No dey let pipu dey insult you, dey insult your personality cause dat thing dey affect your mental health. And no dey too dey think. Overthinking dey bring about high BP and other mental issues. Lastly, learn to dey practice basic self-defense or emergency numbers for your area. E no mean say you fit fight wella, but anything happen, just know say you fit protect yourself with your fist and with your legs. Personal safety na responsibility wey we suppose all get. No wait for danger before you prepare. Use sense, stay sharp and always know say your life dey important. Protect am like treasure.

Each step wey I dey take for self-development journey, dey come with different feelings. Some sweet, some tough, but all of dem dey meaningful. Sometimes, I dey feel proud of myself when I learn something new, complete one task or overcome one kind bad habit. E dey always dey sweet me for body. E dey feel like say I dey grow into the pesin wey I suppose be. Dat kin progress, e dey give me confidence. E dey remind me say I get sense. E dey remind me say I get po ten tial, and e dey remind me say my effort no dey waste. But truth be say, no be every steps dey easy. Some days, I dey feel tired, I dey frustrated, especially when I no dey see quick results. I fit read book, practice skill or try change one bad character and e go still be like say I no dey improve, I no dey move forward. Dat kain time, I dey feel discouraged. Like say make I just pause. Like say make I just give up. But most of the time, I dey remind myself say growth no be waste na journey. Other times, I dey feel fear. Fear of failure. Fear say maybe I no good. Fear say maybe I go fall back to my old ways. Fear say I no go even move forward. But, sometimes I dey even dey determined. Because every small win dey push me go front. Dey make me believe say I fit do more. E dey make me say, I fit still better. I also dey feel humbled. As I dey learn grow, I dey see say I no too know anything like dat. I dey open my mind to corrections and new ideas. Dat kain humility dey help me mey I dey improve. Lastly, I dey feel hope. Because even if the journey long and e get bad times and good times, I know say pesin wey I dey become go thank pesin wey dey pass through the journey. So over, the feelings dey mixed. Pride come, pain dey, joy dey, doubt dey, and even hope — but I dey embrace all of dem, because na all of dem nayin build me.

When you dey disrespect pesin, e dey pain dem but dem no go fit talk. But the feeling, e tear their inside. E dey make pesin feel small or pesin feel ignored or like say dem no matter. Some pipu go vex, some pipu go withdraw. Some pipu go even carry dat pain go house. Respect be like food wey everybody need old, rich, young, poor — because e dey show say you see dem as human being wey get value. When you no dey respect pesin, e fit destroy trust, scatter friendship, break family, even cause wahala for work or for school. Some go feel humiliated. Some go dey feel say, “Oh! oh You no even rate am at all.” Some go dey vex. Others go dey lose interest. Others go dey go dey feel sad, go dey feel bad. You fit think say you go just talk anyhow or you go just act anyhow, but the damage fit last long pass in ten tion. As for me, I believe say respect no be something wey pesin suppose dey pick who to give am. E be like light — share am give everybody equally. Even if you no agree with pesin, or dem young pass you, or dem old pass you — respect still dey important. E dey show maturity. E dey show say dem bring you up rightly with manners. And when you respect others, na so dem go take respect you too. I feel say we for society suppose take respect more serious. E no go reduce you to treat pesin with kindness or with patience. E go only lift you up more, because dem go dey give you the same respect, dey go give you the same kindness, and give you the same patience. Because at the end, everybody dey crave for one thing — whether na to be seen, whether na to be heard, whether na to dey get value and na respect dey carry all dis things inside am.

Yes, comparing yourself with others fit really affect your self-worth. Especially when you always look others like say dem better pass you. When pesin dey always dey use another pesin success, beauty, money or lifestyle take dey compare their or measure their own life, e fit dey plant doubt inside dat pesin mind. You fit begin dey feel say you no dey try your best. For example, you go see say your mate don buy car or build house while you still dey trek or dey struggle to pay rent. Dat kain comparison fit make you feel like failure even when you try your best. The problem be say, you no dey see the full stori of dat other pesin life. You only dey see the highlights — especially if na social media wey dey always dey, wey pipu always dey post their fake life. You no go see the struggling moment. Dem no dey always dey post their failures. Dis kind thing dey eat deep into your self-worth. You go begin dey question your value, your decisions, your journey. You fit even dey think say you no get talent or you no go make am for life. Dat voice wey suppose dey encourage you go dey talk down on you instead. But the truth be say, everybody get their own life and their own time. Life no be competition. If you focus on your own journey and you dey improve yourself small-small, then you grow. Comparing yourself fit only make you blind to your own progress. Instead of joy, you go dey feel envy and pressure. And pressure wey dey come from inside dey break pipu spirit. So, yes comparing yourself with others dey affect self-worth. E dey shift your focus from your strength to your lack, and from your purpose to someone to another pesin ways. The best thing na to compare yourself with your old self. See how far you don come, see how far you reach. See wetin you don learn. See who you don dey become. Dat kain mindset go build you instead of to dey break you.